Niriba n ʒɛya paɣaba noli mee n nyɛba sheba yirigila bɛ boɣari ka shebala n ʒɛya morini mee ka bɛ ʒɛya maa yihi n yirina bɛ nyaanga maa.

Niraba n ʒiya shab ʒɛla zuɣusaa ka shab ʒi tiŋa ka ka shab kuriya ka taha ʒɛ tingbani maa ni bi mii ʒila ko biɛɣu ni ka tankpaɣu bɛ ko biɛɣu maa ni

Niraba.n ʒɛya niraba anahi mee n nyɛba ka bi zaaha pobi noos mask ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni ka bukunima ni takara nima pa teebuli maa zuɣu ka nirabaayi ʒi kuɣu zuɣu ka nirabaayi ʒɛ zuɣusaa

daadama m-pe ʒia maa bɛ shɛba ʒila laakuminima zuɣu ka shɛba chani tiŋa tankpaɣu ni mi ka bɛ chani maa ka sangbana peeri yirina zuɣusaa

niriba n-zaya niriba ata mi n-zaya maa bɛ gbubila taha ka bɛ zaa nina kpa taha maa puuni ka ko'b́iɛɣu do bɛ sani ka tihi ni mɔri tih yirina bɛ nyaaŋa ka mɔri gba yirina bɛ nyaaŋa maa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

Niraba n ʒɛya ŋo maa tuma mii ka bi tumdi maa ka bi kpɛ n bɛ ko biɛɣu ni ko biɛɣu maa biɛla boɣali ni shab kurimi ka shab ʒɛ zuɣusaa ka kpalaŋ ʒɛya ka bin ʒiɛ tam kpalaŋ maa zuɣu di nyaangi maa ka tihi ni mori yirina

Niriba n dabiya shɛba dabi la tiŋgbani ni ka so mi kuriya k puuni mi ka bi zaaha bɛ ka kuɣa bɛ nbɛ kom maa nangdani kpaŋa ka mori gba ni tihi gba yiri na di nyɛnsi.

niriba n laɣim n ʒɛya gbapiɛlla ni gbasabila ka shɛbi tabi bi shɛhi ʒɛya ka shɛbi be tabi be shɛhi ka bilidinima yirina be nyɛŋa maa ka shɛbi gba za be luɣili zuɣ' ka shɛbi gba be be nyɛŋa puhiri yirina

niriba n laɣim ʒɛya ŋɔ maa ka doso yɛ ɛnpɛpɛ liga ʒɛ tuuni ka nyɛgi baaji ka gbabi tuuta ka kpalim bɛ nyɛŋa shɛbi ʒɛla kuɣ'si zuɣ ka shɛbi ʒɛ zuɣ saa

Niriba n ʒɛya maa bɛ niriba anu laasabu n nyɛba bɛ mee zaa nyɛla paɣaba noli ka kom do bɛ luɣuli zuɣu ka soli kana ti gari bɛ sunsuuni kom maa ko biaɣu n nyɛli ka mori gba dondo di nangban kpaŋa tihi gba yirina ka sangbana yirina.

Paɣa n ʒiya o mii ʒila dikpuni gbuni ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahaoŋ tam teebuli maa zuɣu ka gbambili gba tamya ka dirigu pa teebuli maa zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka duɣu tam kuripooti maa zuɣu o mii ʒila kuɣu zuɣu

Niraba n ʒiya ka teebuli ʒi bi sunsuuni ka labtop nim tam di zuɣu ka niraba maa paɣaba mini dabba n nyɛ bi zaa bi zaa ʒila tingbanni bi ʒila kuɣusi zuɣu ka yino ʒɛ zuɣusaa ka zaŋ o nuu tiri dikpuni

niriba n ʒɛya ka tɛbuli piɛli ʒɛ be tuuni ka zaŋ bɛni yɛra tam tɛbuli zuɣ' ka gbabi lɛɣigu be nuuni yino maa kuri mi la yino ʒɛ zuɣ saa ka nu labisi o nyɛŋa ka di kpani yirina ka tibihi yirina nyɛŋa maa ka so gba zuɣ yirina

lori n ʒɛya ka niriba du n ʒɛ lori maa zuɣ' ka shɛbi bɛ be tuuni ka shɛbi bɛ di luga zuɣ ka lori maa zuɣ saa kabi sa saabɔri ka takarinim tabitabili ka nisalinim bɛ dini di nyɛŋa ka tihi yɛrina yiya yɛrina ka saabɔri gba ʒɛya ka ninsalinim tabitabli

Niriba n ziya ka bi zaŋ bini wola n niŋ gbaŋ bihi ni n zali bi tooni ka di n zi bini zihi zuɣu ka baaiketi gba ziya zaɣi zɛɛ n nyɛ li ka shɛba pili woliɣisi ka shɛba mi bi pili bi zaa zila kuɣusi zuɣu ka shɛba zɛ zuɣusaa.

Niriba n ʒɛya. Ka bɛ ti pata ka zaŋ binyera n yili pata maa. Ka niriba ayi pili walɔɣj n ʒɛya. Bɛ zuɣu saa maa ka flaawanim beni. Nyaaŋa maa gba ka tihi gba yirina nyaaŋa maa ka so gba yiri na tooni maa ha ka gba yili yili niema.

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ laa maa ni bindiri shɛli din bɛ laa maa ni n nyɛ boraadɛ gala zaham n ti pahi kpam manʒa mii n pa zuɣusaa maa ka boraadɛ maa nyɛ dibaanahi gala maa gba nyɛla dibaata

Niriba n-ʒeya bɛ mi ka kalinli ka loorinima be bɛ sunsuuni ka shɛba bembe loori maa puuni ka ʒe zuɣusaa ka yino pili zipili ʒee ka kpuɣi o bɔɣu zuɣusaa.

Niraba n ʒɛya bi mii biɛla bayaɣati puuni ko biɛɣu n nyɛli shab kurimi ka shab ʒɛ zuɣusaa ka tihi yirina bi nyaangi maa ka tankpaɣu puya ka do so yɛ liiga piɛlli n daagi o puli ʒɛ zuɣusaa

Niriba n ʒɛya maa bi mi zaa yɛla harami ka paɣaba maa mi yɛ niɛn sabila ka shɛba to katalɛm ka kaaba bɛ sunsuuni ka jiŋa pɛ n gili kaaba maa.

niriba n laɣim ʒɛya ŋɔ maa paɣ' ba ni da ba nyɛba ka bi gbabi tuuta nima ka wuɣ' wuɣ' li zuɣ saa shɛbiyabigbana ka shɛbi la ka sagbana yina zuɣ saa

Paɣaba n ʒiya ka yino chimdi boofurooto ka boofurooto maa bɛ kpam puuni ka gaɣali ʒɛya ka piɛɣu ʒɛya ka tahali ʒɛya ka taha shɛli pilli ka paɣaba ayi ʒiya ka shab gba mii ʒɛ gaɣali maa nyaanga

Niriba n ʒia bɛ niriba ayi mee n nyɛ ba yino nyɛla paɣa ka yino nyɛ doo ka paɣa maa zaŋ baaji n tam o naba zuɣu ka teebuli ʒi bɛ sunsuuni ka binyera panpa teebuli maa zuɣu buku nima mini pipa nima ka doo maa teegi o nuu ka lihiri paɣa maa ka din kaaviri goro ʒi nyaanga ka dikpini maa gbini takara nima n tabi tab tabi li .

Lora n ʒɛya ka yinga maa pali tankpaɣu ka loori shɛli din toori tankpaɣu maa ka di na toori niŋdi dinbala maa ni ka di nagbani pa dinbala maa gba zuɣu boɣali ni mii ka bi biɛ maa

Niraba n kpɛ n bɛ kom ni kom maa mii nyɛla ko biɛɣu ka gbambihi loɣa kom maa ni shab biɛla kom maa nangbani gburiŋ ka shab bɛ di puuni ka yino gbubi ŋmani buɣu bila n toori kom maa n boori niŋdi gbambili ni ka tihi yirina bi nyaanga

Niriba n-ʒɛya maa bɛ mi zaa ʒila taha ka bɛ kpahi taabonima zuɣusaa ka bɛ duri li bɛ ʒi ʒiya maa n-duri zuɣusaa maa ha ka saɡbana yiri na ka wayanima ɡba be zuɣusaa maa

niriba n ʒɛya. ka tɛbuli ʒɛ be tuuni ka yino maa yɛ liga piɛli ka gbani bia lɛɣigu ka zaŋ ŋɔ o bia lɛɣigu maa na yɛ pa tɛbuli maa zuɣ ka niribaayi maa ʒɛya ka bɛniyɛra tamtam tɛbuli maa zuɣ

niriba ka a kuli lihiri ŋɔ jinli ni ka be bɛ maa be zaa nyɛla bɛni ʒɛn ʒɛya be shɛbi niŋla nosimaki ka shɛbi be niŋ nosimaki jinli. maa puuni ka laati nim kparim luɣili kam ni sajamima ka dondoya maa yɛnyɛya ni takoritɛ

niriba n-ʒia ŋɔ maa bɛ mi zaa zaya zuɣusaa paɣiba ni dabba n-nyɛ ba ka yino be bɛ sunsuuni ka ye ghana nɛma ka zaŋ o nu' yiŋga dihi tiŋa ka zaŋ o zaɣ' yiŋga duhi zuɣusaa ka teegi o naba ka mɔri be bɛ sunsuuni

Niriba n ʒɛya ŋɔ maa ashiptini mee m bala sheba ʒɛla zuɣusaa ka sheba do gariti zuɣu ka bɛ yili yili ba koma sheba kuriya ka sheba ʒi tiŋa.

Kom n doya ka ŋarima bɛ kom maa puuni ka niraba kpɛ n bɛ ŋarim maa puuni ka piɛɣu taɣi ŋarim maa puuni ŋarim nyɛla dibaayi ka tihi yirina ŋarim maa nyaanga

Bildin nim n yirina ka ninsal nim gba bɛ bildin nim maa gbuni n ʒɛnʒɛya ka so gba kana ti garita ka pili zipili piɛlli ka yɛ liiga pink ka saanbood nim saya ka bi kohari binwola ka niraba ʒinʒi anbirɛla maa gbunni ka loori nim gba ʒɛnʒɛya

niriba n laɣim zaya ŋɔ maa ka pila gari be nyɛŋa ka polo bɛ be sunsuuni maa ka be niŋ pila bihi niŋ di sunsuuni maa ka du titali gba yirina ka laadutɛlai maa pɛntɛ pɛnta piɛli

Niraba n ʒiya shab gobla chinchina ka ʒi kuɣusi zuɣu ka bi yirigi katalɛma ka shab gbubi kuriti bi nuuni ka bi nyaangi maa bildin yirina n ti pahi sagbana

Niraba n ʒɛya shab vulla bi zuɣuri bantabsi ka shab bi vuli ka zaŋ cheeni nim n yɛ bi nyingoya ni ka so binyɛra bi nyoɣano ka piri bi boɣari kana ka tia yirina bi nyaanŋa maa ka jiŋli gna lahi yirina bi nyaanga

Niriba n-chani ŋɔ maa soli ni mi ka bɛ chani maa yino be nyaaŋa ka gbubi baaji ka shɛba nyaɣi baaji bɛ nyaansi ka bia be nyaaŋa ka mɔri mi gba do yaɣili ka sangbana gba be zuɣusaa.

Niraba n laɣam tabi n ʒɛya ŋɔ maa ka loori nim nyɛ din mari tabi n doya ka niraba maa bi ʒɛnʒɛla yaɣa yaɣa shab muɣu bi maŋa ʒɛya nyaangi maa ka tihi yirina nyaangi maa